Garab bu ndaw bu am ayy tontor yu wekh yu barri am ayy xopyu wert si suffam benn ñax nekutfa.